Kootu ni m boŋɔ so m be witinesi boɣasi ni maa ka zaŋ o nuu pa o nu'aheli zuɣu k. linjima nima ʒɛ o nyaanga ka so ʒi o tooni ka koliba nima tam o tooni ni kopu nima ka so mee gba ʒi nyaanga maa ka nyɛ jaaji.

Nɛma jɛmbu shɛɛ mbɔŋɔ Bani di mi ka siɣi doya ka bi nyo chɛndiri nima n zali ka bini shaɣu do tiŋgbani ni kaman tasibaha la ka kundi nim do n doya.

polo ni m-bɔŋɔ ka bɛ sa tanti nima n-gili ka diɛmdi kali diɛma ninsali m-pili bini n-wari waa ŋɔ ka bɛ niŋdi binyɛra n-niŋdi o so n-zaya ka ye tani nɛma ka pili zupiligu ka so mi ʒeya ka sɔ chinchini ka ye liiga piɛlli ka pa bɔdu' piɛlli.

paɣaba n-ʒeya ŋɔ bɛ nyɛla paɣ' bɔbili ka shɛba ye liiga bomaboma ka sabi bini niŋ gbaŋ ni n-gbuba ka wuɣi o nuhi zuɣusaa ka shɛba ye liiga shɛŋa ka ʒɛhi gabi din ni ka shɛba gbubi Maaki n-yɛri yɛltɔɣa.

duu m-bɔŋɔ duu maa ni nyɛla niriba ni be du' shɛli ni ka binwɔla pa teebuli zuɣu dibaa anahi ka shɛŋa gaɣa ni ka koma beni ka baaji tamya ka kopu tam ya.

Palli zuɣu n bɔŋo ka paɣa ʒi moto zuɣu ka moto maa nyɛ buluu ka o lo niɛma n pa ka paɣa ʒɛ o nyaanga ka gba nyaɣi niɛma ka shɛŋa bɛ tahali n ʒɛya ka loori bɛ o nyaanga.